fo o fogole

alo <music> 777171714rek nu ndok no ɓakole rek nu mbago rek mbago njokor fo fog nuun kharit nuun Khadim Diome fo Waly Diouf <music> no Ndiob FM 106 point 4

i mbato continuer rek cunga rek auditeur ke fo auditrice ke o ɓako le ne layta numa rek alo
alo wa
waaw an leyun
ndiene sene o
axa
njene sene
Njene Sene
i
iyo
fo ɓak lalo
a ɓak lalo Njene Sene
i nam fio ye
i sant a roga paax waay
yasam sant miñ
alkhadoulilah
ndaxar ke nu cota a jega importance a paaxa paax i content na nuun nuun fop Ngor Dione ka Ngor Dione ne
maxey nafio waay
i soɗa ma Ngor
jam som jego
wa Ngor na fio ye
wa maxey sant a roga paxa paax
yasam sant miñ
amin amin rabil alamiin
a yasam roga xaƴa in mbamir in
amiin amiin yarabin alamin
i imbi in nene xa qid xa qid
amiin amiin amiin
roog moƴu i content na nuun a paxa paax
jerejëf in moƴu content :frea na nuun
taxar ke nu leya mene danaka
jerejef
mayu ten a mo a inoyo
<hesitation> <hesitation> jerejef
walay mayu ten a mo a inoyo
jerejef jerejef
i leya ngan dana ka i ɓato mbetan wa denoyo
merci beaucoup jerejef
walay walay merci ken leya moom roog moƴu a wara ɓato jeg
jerejef
ndaxar ki mbara ɓato njimel men ndax
jerejef faley fa mosa paax
wa kay jerejef
jerejef jerejef <noise> o pogoxe na xen wa a gen mana saax la ɓak lalo i profiter oxa ten rek simna a be es Waly Sene fo ñam Ngom fo mbaye Diouf fo baab babes Dione sim na a xene faye sim na fogole ɓaak lalo fop dal alo pogoxe nam fiyo waay e Baye Saliou namfio waay alkhadoulilah namo fogole faral barikal alkhadoulilah merci beaucoup

merci beaucoup

merci beaucoup

amiin amiin yarabana

amiin

vraiment vraiment

merci waay

ke leya jega solo a paax

jerejef Saliou o xene Saliou Diouf no saax le mana o Faral a fog vraiment les acteur du reverdissement yam i ngid mana paax parce que c 'un jeune engagé oxa ando naye oxey fiya calel paax mana saax la o Faral fo no commune ne ŋid mana paax parce que oxey foga no pays leaders formateur ke ando naye owey mborme a les producteurs au nivaux de la commune in way njajafalaŋ a paax to leyange intervention ofa jege o njiriñ
Monsieur serigne Diouf Faraar contribution fe wa mosa trop o nana ngan sax Khadim nana nete leyit na npo coté école
école
manam xa teɓanoŋaxe manam a seytu ndaxar ka fog ten donc a faxa den wene doctor ke ɓato ndamta dena a paxa paax de moƴo an ke ref na o njiriñ ndaxar
a paxa paax
a fiya a paax kon Saliou vraiment in way sante ang ngid mang a paax
a paxa paax
leya nge rek mbati goor goorlu rek no saax le refo na parce que en tant que paysan formateur leaders vraiment o contribuer contribution fa mostu neke a i njege dara a yasm roog fe ando naye a jega fop a yiya nong jam fo ɓas lof
amiin amiin alo
alo
alo o pogoxe nam fio waay
wa maxey meen Adama Diouf
Adama Diouf
Waly
nam fiyo ye ad
way maxey men rek Diouf
jam soom waay Diouf
jam soom kay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
alkhadoulialh
yaam kenu leya ka felam lool
nene yo <hesitation>
ga a ndaxar oxu ando naye andiro o njirñonge o ɗof refo
ndeti kene way
ndaxar ka maya njiriñ yaam ten i mbonwa ten i ŋaɗa ndana ten i mbaƴora
te ref ndigil
parce que teex nu ga oxa mbin Doctor xaye ndaxar taxu te fiyel
a paax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
bilahi
yag koy i mbaño ŋasit taxar to ngogorlu ten mu kina refa teen o ga a nga ndaxar o respecter in
<hesitation> %hun
ndaxar ne o respecter in bata maak xaye jego njiriñ yaag koy wax deg émission nena nuun a fela xam lool bo pam roog
nuun mbala nun waay Ad
walahi sant a oxene ref tona
Khadim Dione Khadim Dione jerejef
roga cita xuuɗ saax le fop waay
amiin
jeregen jef waay content nam a paxa pax
amiin Diouf
nene nu mbina de Waly mene dal fi uma den tostos na rose a xafa mbela la mene ref ma ref
alkhadoulilah jerejef
jegam ten maak kam fi bo mbine mi fop a xet fo nebedaay
alkhadoulilah jerejef
parce que nebeday ka jego njiriñ nu anda ten tig
jerejef Ya Ad
ay waay jeregen jef waay maxey simna a yaal mbin
<hesitation> iyo
jerejef Waly in mbay ngidmanga paax
i content na paax jerefef merci beaucoup Khadim o xaga fogum waga ley na ten tig Adama Diouf
Adama Adam in way sim nanga paaxa paax to musluwa koy vraiment intervention of a jega njiriñ lool a jega solo parce que nan nena wo vraiment i taam wa de ŋoyit no rajo le parce que wo waxey leya ye waxey fiya activité ka nado naye vraiment tig paxo i encourager nag rek to ku ando naye vraiment i njegan to i mbagaŋo ndam to ten xan i ndam toŋten inchaalah merci beaucoup kon a fiya ngan rek Waly kam émission ne i mbare ley bo ƴut to i ne e le maire de la commune Monsieur Omar Ba parce que a jega activité mayu ka ando naye dans le cadre du reverdissement no poche na sutan a fiyan no commune ne ndeti keke te ref ka ando naye vraiment ref o njiriñ wo soom de o njiriñ no commune ne yo commeune ne fop o ndeta nga plantation ke mbiye na mene fop ten initier un o ndeta ngan a jeg a initiative no saax lu ref na a identifier taxar paax ka ando naye a mbage ɓis maga menage o menage a jegg 3 arbres fogame kene i commencer an to i ngaƴa fuli ran
a pama jofu
ka fi commande to gara fule mais xana continuer in kam kene koy i remercier an a paxa paax nu nga a calele ke te jala no commune ne in way sant ana paax ngid man a paax dans le cadre de reverdissement merci le maire
jokonjal Khadim ne ley